Mu ikoona erimu ery'oluguudo nga ghaligho ekizimbe ekyasigibwaku langi eya kyenvu kwaghandhikibwaku ebigambo ebya kampuni ey'omukutu gwa M.T.N era nga mu ikoona lino ghaligho aba bboda abapakinzegho era nga n'embera y'obwiire eraga nti amaadhi gabaire gakatoona. Ghaligho n'emiti egyamasanalaze edhitwala amasanalaze mu mayumba ag'endhaghulo mu kitundu kino.

Omukyala nga ayambaile egomasi yesiba n'ekitambala ekya langi eya bbulu ku mutwe, nga ataile amatooke ge anha mu maiso ghaali, nga kumbali ghale ghaliwo omuti era nga ghansi gh'omuti guno ghaliwo omudaala gwe bintu byebali kutundhamu okugeza nga enhanha nga era einhuma gh'omuti guno ghaliwo n'amayumba abantu mwebasula

Omusaadha nga musanhufu ali mwiibbanga alinha obuti busatu bwaligeza ku okukyanga kyanga, omusaadha ono ayambaire enkofira era nga kumpi ni ghali ghaligho ewaya eri bita ghangulu.